Dɔɔ peerɛ la zie kyɛ ka mine meŋ tu kyɛnɛ tuuro taa a dɔɔ na naŋ peerɛ zie su la kparoŋ naŋ waa pelaa kyɛ seɛ kuri zeɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ kpɛ te are la kuree mine poɔ a are kaara boma mine.

Booti ane sensɛɛ la pare o zu, poge kaŋa ziŋ kɔge la a booti nye a sensɛkyiine a de sɔlee a ŋmaara ne bon kaŋa ,kuripootu meŋ dogelɛɛ la ane seliva kaa poge ziŋkɔge a ŋmaara a boma

Talaare biŋee la ka pɔgeba are kɔŋe pɔge kaŋa seɛ la wagyɛ kyɛ de kolaa a ɔŋnɔ a koɔ eŋnɛ a laa poɔ pɔge kaŋa arɛɛ la a kaara kyɛ ka ba mine yi are a nimisogɔge

Dɔɔ kaŋa pɔno la o tɔ soba zu a ne zu boŋ pɔnaa a dɔɔ ŋa ti la bompelaa pɔge o nyaa a sigi wa ta o gbɛɛ kyɛ ka o gbɛɛ meŋ e boŋ sɔglɔ Dɔɔ ŋa vɔgle la zupili kyɛ pɔno a tɔ soba zu.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

Bibiiri banaare de la bootire ɔŋnɔ ne koɔ,a booties ama kaŋa e la buluu ka ayi meŋ e peɛle a biiri bama kaŋa su la kparesɔglaa ka kaŋa su kparedɔre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

Wɛdonni kara la taa, moɔnii Kara la gbeŋni ka o zoro kyɛ ka a gbeŋme mine meŋ te nyɔŋ a moɔnaao kaŋa ka o gaŋ kaa doŋdoŋ mare o zo poɔ kyɛ kaa anaŋ Kara a onɔŋ waana.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

Zɔɔ dɔɔ la gyoŋgyoliŋgyo ka bibiiri zeŋkɔge a bie kaŋa yage la kparoŋ bare kyɛ are kɔge a dɔɔ ka bamine meŋ zeŋ a kaara bonna a dɔɔ naŋ erɛ a dɔɔ dɔɔ kɔge la kolee kaŋ o puliŋ kyɛ zeŋ a kaaraa o puli sɛŋ.

Pɔgebelee pɛgli la laalee a are ne pɔgebelee banaare la ba lɛɛ la ka kaŋa de o nu te pɔg o noɔri kaŋa meŋ de o nu a te ti ne a laa kyɛ ka ba are a laara.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

Dɔbɔ ne pɔgebɔ su la kparrepeɛli ,a dɔɔ kaŋa taa la boma ane gilaasi ,a boma mine waala zèère kyɛ ka mine meŋ waa dɔri ka ba ziŋ kɔge taa a kaara a gilaasi poɔ.

Bibiiri bayɔpoi zeŋ dɛli la dɛri naŋ laŋne daŋkyini a bibiiri bama kaŋa ti la o dumo ka kaŋa meŋ di o nuuri sigi kɔgkɔg o dumo bɔtɔ zagra biŋ la a biiri ŋa nimisugɔ ka ba zeŋ a leɛ kaaraa taa.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

Dɔɔ dɔɔ la gyoŋgyoleŋgyo ka bibiiri zeŋkɔge ka kaŋa are a bibile kaŋa yage la o karoŋ bare kyɛ leɛ kaara zie kaŋa a bibiiri meŋ a gbɔgli bomamine kyɛ ka kolee biŋ a dɔɔ puliŋ ka o kaara a o pulling.

Dɔbɔ mine are la sola-panɛl zu, ba mine meŋ zeŋ la a panɛl ŋa zu. Dɔɔ kaŋa vuunee la, ka ba mine meŋ vɔgele zupildɔrre, kyɛ ka ba mine meŋ dɔɔ gyongyooligyoo a de ba zuree kyɔge taa.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

Tontonema la be a ba toma zie a toma banaŋ tona waa la meɛbo toma kyɛbee die meɛbo kyɛbee zimɛ yeltare ka a noba ŋa paa vɔgle vɔgle ba toma zupile kyɛ paa ɔŋna tɛne eŋna bonkaŋ ba naŋ maala.

Wɔɔre ayi arɛɛ la ka dɔba mine ane pɔgebɔ mine meŋ kpɛ lɔɔre waana be a wɔɔre soŋsogliŋ a lɔɔre taa la zupeluu a kyaare pɔg a lɔɔre nyɛ.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

Pɔgebilii bayi kpɛ are la tewɔmo soŋsogliŋsogɔ, a pɔgelee nyɛ kaŋa su la kparresoglaa kyɛ seɛ wagyɛ kɛkɛre a pɔgebilii bama zaa vɔgli la zuppilisɔglɛ kyɛ are a tewomɔ kpakyagaŋ.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

Dͻbͻ are kyaare la taa. Ka ba zaa su kpare-peԑle naŋ taa dͻre dͻre. A dͻbͻ ba ma eŋ la sͻͻsere kyԑ tuŋ nͻͻteԑ a are kyaare taa bͻl ŋmeԑbo zie.

Dɔba ane pɔgeba ziŋ la dakoro zu a kɔge tabul ,a pɔge kaŋa su la kparresɔŋlaa ane kparrepilaa kyɛ teɛ o seɛ, dɔɔ kaŋa meŋ ye te ziŋ la o yoŋteŋɛ kyɛ kaara a banaŋ naŋ be o nu dɔloŋ seŋ.

Dɔɔs u la kparre pilaa a are a tuori kaŋa soba koo meŋ are su kootu kyɛ eŋ taayɛ kyɛ zɛŋ o doluŋ nu, kaŋa soba meŋ yi are la a onɔŋ naŋ zɛŋ o nu puoriŋ kyɛ ka kaaŋa meŋ ziŋ ka pɔge kaŋa meŋ yi gaa te ziŋ koo zu kɔɔloŋ zaa pil koo ziŋ.